Nharaunda ine shanga dzinowanikwa panzvimbo nyoro kana mumhenderekedzo dzerwizi. Nharaunda umu munoratidza mapepa akaraswa pese pese

Vaimbi varikuimba vakawanda vakapfeka matisheti machena vamwewo vane matema akanyorwa kuti GZU padundundu. Vamwe vakapfeka magirazi vamwe havana. Vose vane matirauzi matema.

Bhuku rinoverengwa nevechitendero chechi Moslem rakavhurwa , rinoratidza kuti rinonzi Korani uye pakati paro pakatsvetwa chuma.

Zvekudya zvakabikwa zvikaiswa mundiro. Zvinosanganisira mupunga, nyama nezvimwe zvakadero nemakerotsi nezvimwe zvakadero zvinoita kuti kudya kwacho kuratidzike.

Motokari yemhando yehwonda fiti, ineruvara rwesirivha. Inoratidza kuti yakapakwa.

Makwai ari kufura kumafuro. Nharaunda iyi inevhu dzvuku. Pamakwai apa pane mamwe matema muviri wose mamwe ane mabendekete matema nemachena . Mamwewo ndoane muviri muchena wese. Ari kufura akatsikitsira.

Munhandare munotambirwa mutambo wekiriketi munoonekwa vana muzvinapembe vari vaviri nenzvimbo dzinogara vanookera mutambo uyu, chiri chivakwa. Panoonekwawo zvikwangwani zvinoshambadza kumacheto kwenhandare

Varume vaviri varikufamba munharaunda ine vanhu vakawanda. Mumwe akapfeka fesimasiki umwe haana. Asi anoratidza kuti avamunhu mukuru. Vakapfeka hembe dzine mavara akasiyana siyana.

Kudya kwakabikwa kukaiswa mundiro chena yedhaka. Kunoratidza kuti machangisi akavhenganiswa nemurivo.

Rusvingo rwakapoteredza nharaunda kana kutí runoshandiswa kutaridza muganhu wenzvimbo. Urwu rwakagadzirwa nesimende kana kuti kongireti.

Dutu rematombo anoshandiswa pakuvaka rwakakuturirwa pamadziro erusvingo rwakavakwa nezvidhinha zvikapurasitiwa zvine unyanzvi.

Vatambi vemutambo wekudzana varikudzana vachitamba ngoma. Vakapfeka masiketi matema nezvuma muchiunu uye hembe tsvuku, nezvuma zvinosangana pachipfuva. Pane chaunga chavanhu chirikuona vachitamba uye vana magagada mumakumbo.

murume akapfeka sheti, tisheti yebhureki ine manyerekete padumbu aine mutirauzi yewaiti nemapushi ebhureki anotengesa magogorosi ane mavara machena nematema nepingi akasiyana. Ane bhunguru muruoko rwerubhoswe.

Chimiro chemudhorobha mune migwagwa inoita kuti mota dzisapesana pamwe chete. pane mwenje unoshandisa simba rezuva nezvinyorwa zvinoshambadzwa kumidhuri uye pakati pemi gwagwa.

Chimiro chemudhorobha mune dzimba dzemudurikidzanwa. Apa pano buda chitoro chinobika machikichori. Uye, vakanyora chinyorwa chinoshambadza zvibikwa izvi. Kunoonekwawo vanhu vachidya uye vamwe vachifamba munzira vachienda kwavanoenda nezvifambiso zviri mumugwagwa.

Motokari yerudzi rwe Wish, Toyota Wish irikufamba mutara munharaunda yemudhorobha. Munoonekwa muine miti yakadyarwa yakabva kune dzimwe nyika dzekumadokero iri mi paini.

Mwanasikana akapfeka mhete inokushongedza musoro. Wakapfeka mujivha mutsvuku akabata chibhodhoro chemvura.

Midzi yemuti wakakura pamusoro pematombo. Unotanda uchitsvaka pane vhuu kuti utsvake mvura yokuti muti ukure.

Chimiro chepamusha pane rusvingo rwakavakwa nezvidhinha nemukova mutema wakagadzirwa nesimbi. Nepanze pacho pakadzvarwa maruva uye paine miti mikuru, mukati munotaridza kuti mune imba inedenga dzvuku.

Bundo rinofarira kudyiwa netsuro rinonzii dzvengetsvenge iri ratumbuka.

Shizha rakabatwa muruoko rine ruvara rwegirinhi asi rinoratidza kuti ranga ravakutooma nekucheneruka kwarakaita.

Bindu remurivo wekovho, wakatsvetwa mashizha emiti kudzivirira kuoma kwepasi. Kunoonekwawo chibage uye muboora mubindu umu

Mhando yemusoro wemotokari huru inonzi rori, inotakura zvinhu zvinorema panzendo refu. iyi inoratidza kuti ichiri nyowani iri yemhando yeRenalt ineruvara ruchena.

Muti urimugwazhava kana kuti mugwavha. Unamashizha aneruvara rwegirinhi nemamwe achembera akuita ruvara rweyero.

Mudziyo unoshandiswa pakubika chikafu unochengetera gasi. Uye chekubikira chacho panogadzikwa poto. Uye tengi rineruvara rwebhuruu.

maruva anemanyerekete egreen ne white, arimugama mawo maanokurira achidiridzirwa.

Mukomana akapfeka hembe tema, nemasiki, neheti yekaki ari kufamba muchitoro chine zvidhori zvakapfekedzwa hembe. Pachipfuva chake pakanyorwa nemavara machena nematsvuku.

Muchero wemango wakaitwe dutu. Unoratidza kuti waibva zvirizvekufimbika.

Sora rinonzi dzvengetsvenge, rinonyanya kudyiwa netsuro. Iri rino ruvara rwegirini uye rina maruva rinomera munzvimbo dzine unyoro.

Mhando yemuti unonzi dhorofiya uneminzwa unoita michero inodyiwa.

Musha wakavakwa pakati pematombo makuru akadurikadzana . Padivi pematombo apa pana matanda netambo dzemagetsi

Mhando yembeu dzinorimwa mumunda. Idzi dzinonzi nyimo dzakamenywa kana kuti kushokorwa.

Mudhorobha panoonekwa mifananidzo yakatsvetwa pamahwindo ichishambadza zvitengeswa. Munoonekwawo motokari dzakapakwa dzichiratidza kuti munharaunda iyi mvura ichangopedza kunaya. Vanhuwo zvavo vanoonekwa vachifamba muberevere remidhuri.

Mhando yechifambiso chemotokari. Iyi inoratidza kuti imhando yejipi iine ruvara rutema namawindo matema. Padivi pacho pane dzimwewo motokari dzinosanganisira rori uye miti mikuru nedzimba dzina ruvara rweyero nematenga matsvuku.

Mudziyo mutema wekubata masaisai wakaturikwa mumuti musango.

Chimiro chepamusika panotengeswa zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvimwe zvichitengeswa zvinosanganisira munyu maputi mazepi nezvimwe zvakadero.

Panzvimbo pane zvitoro panotengeswa zvirimwa zvakafanana nembatata , madomasi nezvimwewo zvakatsvetwa panze pazviri kushambadzwa.

Chimiro chomudhorobha mune chitoro chekwa Pick and Pay, panouya vanhu vakawanda, panoonekwawo muti uye masawa akamera padivi penzira.

Bhazi rekwa "Blue horizon" ririkufamba mumugwagwa. Rineruvara runosanganisira rutsvuku, rweyero nerutema. Iro rakanyorwa neruvara rwebhuruu.

Manera okukwira anofamba achikwidza nekudzisa vanhu anonyanya kuwanikwa muzvitoro nemumahofisi.

Keke riri kushongedzwa nezviwhitsi zvine mavara anosanganisira bhurauni, yero, girini nebhuruu. Zviri kuitirwa patafura, mumba mokubikira.

Mhuka inogara musango ichirarama nokufura uswa inonzi mhara. Idzi imhara hadzi dzine tumwe tuvana.

Mutengesi akarongedza zvitengeswa zvinosanganisira zvigadzirwa zvinosanganisira mafuta, mupunga nezvimwewo. Iye akapfeka (face mask). Tafura yake inoratidza kuti ndeye chingoro. Akagadzira bvute nesaga.

Chimiro chepanorasirwa marara panopfuura navanhu vakawanda. Marara aya mazhinji anobva muzvitiro sekuti umu mudhorobha. Marara aya anoratidza kuti atora nguva asati abviswa panzvimbo iyi yatova tsvina.

Nharaunda yemusha unosvika vanhu voruzhinji. Mune zvitoro zvakaita mudungwe zviri zvodoko zvinonzi matakishopu. Zviri kurudyi nokuruboshwe kwemugwagwa. Vanhu vanonekwa vachifamba vachitsvaka zvavanoda zvokutenga vamwewo ndovanotengesa.

Mudhorobha mune dzimba dzemudurikidzwana. Munoonekwa mwenje inoshandisa simba rezuva nemiti mirara mirefu refu nemotokari dzakawanda dzakapakwa mumacheto menzira. Panoonekwao ma yunifomu anotengeswa nezvimwiwa.

Zvekudya zvakatsvetwa mundiro yedhaka chena, zvinosanganisira mbatata, madomasi nenyama nebhinzi zvakatsvukira zvinotora moyo.

Mutambo wenhabvu. Vamwe vakapfeka zvitema nezvitsvuku. Vamwe ndovakapfeka zvichena. Vari kukwikwidzana mukutamba mutambo uyu.

Muberevere remidhuri yemudurikidzanwa pane zvikwangwane zvinoratidza, chinosanganisira chechikoro cheSolusi yunivhesiti nezvimwewo. Vanhu vanoonekwa vachifamba, uye motokari dzakapakwa pativi pemugwagwa.

Tsvarakadenga, yakagadzira dhuku nemucheka we Zambia uneruvara runo sanganisira rwe yero nerwe bhuruu.

Mushandi akapfeka hembe dzekaki nechiringazuva muruoko akabereka bheke rake. Akatarisana nemuchina wakagadzirwa nemasimbi une mavara machena nezvitema.

Rusvingo rwakawakwa nezvidhina rukapedziswa nesimbi tsvuku. Zvidhina zvacho zvitsvuku. Panze perusvingo apa pakadyarwa shanje nemaruva akachekererwa. Padivi pacho pane mugwagwa unetara inoratidza kuti yasakara.

Vakomana vechidoko vanotamba mutambo wekarati. Vakapfeka zvipfeko zvitema nezvichena. Mukuru wavo wakatonona mumawoko make ane magirovhosi.

Zambuko rakagadzirwa nesimbi. Rinoratidza kuti rinodambura rwizi panopinda navanhu. Munharaunda iyi mune miti mirefu refu inoratidza kuti migamuturii irinechekure inehuswa hwakakura hurefu.

Mai vakatarisa hembe dzakanikwa parayini dziri dzemwana mudoko. Mai vakapfeka dhirezi retopu yebhuruu nesiketi tema nomusikana akapfeka siketi tema netisheti tsvuku. Mukomana akapfeka tisheti yeorenji nechikabudura chejini.

Musikana mushava akapfeka fesi masiki tema netisheti tsvuku ine mupendero wegoridhe kumapipito. Akarukwa madhiredzi matema mamutatu. Nechekushaya kwakarukwa mufananidzo wemoyo.

Musha wakavakwa ukapendwa nependi yeyero unamahwindo makuru uye masimbi anovharidzira mbavha. Denga reimba idzi rine ruvara rutsvuku uye pamusoro pacho pane madish anobata masaisayi ezvivhitivhiti.

Mahofisi emudhorobha achishandiswa navakuru vakuru vekanzuru. Panharaunda iyi pakadyarwa maruva uye shanje yakachekererwa. Iwo mudhuri uyu une ruvara ruchena nedenga rine ruvara rutsvuku.

Panzvimbo panoitiwa zvokugadzirwa mataira emotokari apa anoonekwa akaunganidzwa uye pane zvikwangwani zvinotaridza uye zvinoshambadza basa rokugadzira mataira emotokari. Nechepamhiri pane zimuti ziguru pane mota dzakamira muzasi momuti.

Huni dzakatsvetwa mumoto. Dzirikupfungaira chiutsi. Pfihwa dema rakagadzirwa nesibhi rakasendekwa padivi.

Vavaki varikurukira kuti vagodira kongireti pamusoro peimba kuti vavake dzimba dzemudurikidzanwa. Pane varikusunga simbi namapaipi. Umwe akapfeka heremeti yeyero achisunga simbi.

Mhando yebhutsu inonzi pushi. Rine ruvara ruchena riri rinopfekwa nevanhukadzi riri regumbo rekurudyi.

Nharaunda ine dutu ramadota anopisirwa marara anosanganisira mapepa. Panharaunda iyi zvavakukonzera kuti heji itsvewo. Munharaunda umu mune dzimba dzinogara vanhu uye miti mikuru. Imwe yacho inoratidza kunge migamutirii.

Shizha rakabatwa neruoko rweruboshwe riri remuchero unonzi mugwavha. Rine ruvara rwegirinhi.

Mufananidzo vechivezwa chevechitendero chechi bhudha, panharaunda iyi pane maruvawo ane ruvara rwe green.

Movha yeuswa hwakaoma hurefu.

Vatendi vechechi yechipositora vakapfeka magemenzi avo. Vanhukadzi varikuimba vachiuchira. Umwe anoratidza kuva mutungamiriri panguva iyi akabata tsvimbo achiimba.

Chipukanana chinochengetwa pamba chinonzi imbwa. Chinomuviri mutema namakumbo akatsvukuruka uye bhande muhuro.

Ndege iripa nhandare yakamira iri yemhando Air Zimbabwe. Ine ruvara ruchena uye yakatarwa mureza wenyika kuma mafafitera.

Mudziyo unonzi computer unogashira ruzivo nekutepfenyura pamwechete nekutevedzera zvaunenge wanzi uite. Idzi imhando mbiri dzinoti laptop nedesk top.

Padivi pemugwagwa pane murume anotengesa zvigadzira zvinobva kumukaka ane chingoro chake akapfeka zvipfeko zvine ruvara rebhuruu uye kudivi kwemugwagwa kune miti mikuru yemijakaranda

Muguta mune zvivakwa zvomudurikidzwana, namarambi anopfuta kana kwava nerima uye zvishandiswa zvinotaridza vanhu zvinopa vanhu mukana pakufamba pamugwagwa zvinonzi marobhotsi. Munoonekwawo vanhu vakawaridza zvitengeswa zvavo vamwe vachitengesa muberevere uye munzira.

Zvurugu zvirimuzasi momuti, muvhoko. Zvakagadzirwa nesimbi, zvikapfurirwa namarata. Zvinoratidza kuti zvinogona kuchengeterwa huku kana tsuro kana mbira kana zvimwe zvipukanana zvepamba.

Bhazi kana kuti dutavanhu ririkudhonza tirera ine ruvara ruchena iro rineruvara rweyero nerutsvuku. Riri mumugwagwa une tara wakatarwa namaraini machena neeyero.

Vatambi vemutambo we judo. Vari kusimbisana vari vaviri vakapfeka zvichena.

Chimiro chepakati pedhorobha. Panoonekwa zvitoro zvinotengesa zvinwiwa nezvimwe zvaka siyana- siyana . Panoonekwawo midhurii yakavakwa zvine unyanzvi. Uye vanhu vanofamba vachienda kwavanoenda. Pasi pakakwenenzverwa nema taera ane mavara akasiyana- siyana .

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nevanhu vasinga kwanisi kufamba nemakumbo. Zvimwe zvacho zvinonzii ma wheel chair , zvimwe zvacho zvichinzi ma walker. Zvinotsigira makumbo zvakatsvetwa muimba yakatsvetwa madozozi pasi.

Murume arikupfuura nepachitoro chakavhurwa chinotengesa zvinwiwa zvemhando dzakasiyana-siyana, zvakatsvetwa pamukova panopinda nevanhu.

Zvivakwa zvakavakwa zvemhando yapamusoro, zviine ruvara rweyero uye kupfurirwa neuswa. Nharaunda iyi ine miti mikuru uye maruva neshanje yakadyarwa yakasvibira.

Nharaunda iroratidza kuti pane muti mukuru usina mashizha, padivi pacho panoratidza kuti pane chimbuzi chinoratidza kuti pachikoro , pane nzira inonanga kuchimbudzi ichi . Chakavakwa nezvidhina chikapfurirwa nemarata, chimbuzi ichi chiri mujinga megomo.

Chimiro chemudhorobha munoonekwa motokari dzimwe dzaka pakwa ne dzimwe dzirikufamba mumugwagwa. Panoonekwawo vanhu vanofamba mudhorobha umu vachienda kwavanoenda.

Vatambi vemutambo wenjudho vari pamakwikwi. Pane vari kuwokerawo munhandare imomo

Zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira zvigadzirwa. Pazvitoro apa pane zvikwangwani zvinoshamba zvigadzirwa. Izvo zvimwe zvacho zvichakavharwa zvimwewo ndizvo zvinoratidza kuti zvakavhurwa . Nharaunda iyi inoratidza kuti ine tsvina.

Mukomana ari kuridza nokuimba. Anoridza hosho, imwe iri kuruoko rwekuruboshwe imwe kurudyi. Pamba apa pakapendwa neruvara rwe "blue" nomujekwa mutema muzasi. Panoratidza kuti pane vanhu vakawanda. Ndofungidzira kuti panenge paita nhamo.

Vatenderi vechimoziremu varikuita zvechitenderi chavo. Vakamira vachiita zvavanoita pachitendero chavo. Vazhinji vacho vanoratidza kuti vanhurume. Pasi vakawaridza zvekugwadamira.

Imba ina madziro machena, namawindo maviri. Panoratidza kuti pamba apa madziro asviba nokuda kwemvura inodonha kubva padenga. Pakadyarwawo mbeu mugadheni. Mbeu iyi chibage.

Mukomana anopusha ngoro ine zvinhu. Panharaunda iyi pane zvitoro zvinonzi matuckshop zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Panoonekwawo mhomho yavanhu vachiita zvavanoita panharaunda iyi.

Musikana akamira pachiteshi chamabhazi. Kumashure kwake kune chitoro chinotengesa zvinwiwa nezvimwe zvakadaro chakavhurwa.

Mhando yechiringazuva inonzi simati wachi. Inoshanda pakutora bhipii nekubata mafambiro anoita ropa ichiverenga. ine ruvara rutema uye pamusoro payo inoratidza mavara akasiyana siyana.

Nharaunda ine miti mikuru ine hunde hobvu. Panoonekwawo rusvingo ruri kumuganhu rwakavakwa nazvidhinha zvitsvuku. Muzasi memiti umu mune mashizha akaoma.

Pamusha pakafenzewa pane dzimba dziripo, imwe inoratidza kuti ifurati. Imhando yefurati uye michero yemi(Mango) iripo nemimwewo miti mikuru nechekunze kwemusha.

Zvikwama zvakagadzirwa namabhidzi zviine ruvara ruchena, nerwumwe rwakasvibira, neimwe yakaita orenji, zvakarongedzwa.

Mugwagwa wakatsvetwa tara. Kumacheto kwawo kwese kune miti mikuru. Kozouya rusvingo rwuri kuruboshwe rwakagadzirwa nesemende. Mukati merusvingo umu mune miti inosanganisira migamutirii nemipaini.

Mhando yemuchero unowanikwa musango unonzi nyii. Idzi dzinoratidza kuti dzakanikwa dzikasvava, dzinotapira kana uchidzidya unozosvisvina mhodzi.

Chivakwa chakagadzirwa namapuranga chikapfurirwa namarata esimbi. Chiri padivi pomugwagwa.

Nharaunda yemudhorobha. Panoonekwa vanhu vakabata mabheke vamwe vakaita okubereka vakamirira kukwira zvifambiso kuenda kwavanoenda. Vamwewo vanoonekwa vachitengesa zvokudya nezvokunwa panharaunda iyi.

Chivakwa chakavakwa nezvidhinha zvitema uye chiine denga rakagadzirwa namarata akapendewa neruvara wegireyi. Chinotaridza kuti chinowanikwa mudhorobha. Munharaunda iyi mune miti mikuru uye tunzira tunodimburira.

Chivakwa chemudurikidzanwa chine mahwindo makuru chakavakwa neunyanzvi. Chinoshandiswa nevanoita zvekuviga vanhu vashaika veDoves Morgan. Panowonekwawo miti mikuru uye vanhu vanofambawo zvavo.

Rori inotakura zvinhu zvinorema panzendo refu. Ine musoro mutsvuku nemuviri muchena wakanyorwa mufananidzo.

Nharaunda yakatsva nomoto. Panoonekwa rusvingo rwakagadzirwa nezvitinha zvitsvuku neruzhowa rwakagadzirwa nesimbi rukapendwa nependi chena kudzivirira vanoda kupinda zvisina mvumo.

Bundo rinonzi magwangwata rinomera mumhenderekedzo dzenzizi kana kuti panharaunda dzinoratidza kuti dzinogara dzakanyorova. Dzine ruvara rwegirinhi uye runoreba. Nguva zhinji dzinogona kushandiswa kugadzira mabonde ekugara kana kurarira.

Munhu wemunhurume akapfeka tisheti ye"blue" netirauzasi re"blue" akabata chinhu chitema. Akavharidzirwa nemakwenzi.

Munharaunda yedhorobha, munerusvingo rwakapoteredza. Musha kana kuti zvivakwa mukati macho makadyarwa miti mirefu. Iri yemhando yemurara. Nechepanze padivi penziri pane heji yakachekerererwa.

Chigadzirwa chakagadzirwa nemapuranga, chiri chemumba mokuzororera kana kuti mokurara. Chinochengeterwa hembe nebhutsu nezvimwe zvipfekwa, chinonzi wodhiropu. Ichi chine girazi pakati uye chine ruvara rutema chakamiswa kumadziro.

Motokari nhatu dzakamiswa pamberi pechivakwa chinotengesa zvokuvakisa. Imwe ichena dzimwe dzine ruvara rwesirivha. Chivakwa ichi chine zvikwangwani nemifananidzo yekushambadza zvinotengeswa mukati.

Chimiro chemudhoromba. Mune zvinyorwa nezvikwangwane zvishambadza. Kunoonekwa murume anosunda chingoro achifamba kumacheto kwezvinyorwa izvi.

Mukati medhorobha, vanhu vanoonekwa vachifamba, vachifambira zvavanoda. Mune zvivakwavo imomo zvakagadzirwa namagirazi zviri zvinovakwa zvichienda mudenga, nemotokari dzinofamba mumugagwa uye mazambuko.

Padivi pomugwagwa wakatsvetwa tara, panofamba vanhu uye motokari, dzimwe dzinoratidza kuti dzakapakwa muzasi memiti. Munharaunda iyi mune zvivakwa zvikuru, zvimwe zvacho zvinoratidza kuti zvakacheneruka paruvara, zvimwe zvakatsvukuruka.

Mhando yembwa yechirungu ine muviri mutema nomuhasvatu nemakumbo matsvuku

Chimiro chomudhorobha. Panoonekwa motokari dzichifamba, dzimwe dzerudzi rwekombi, dzimwewo zvadzo dzavanhu. Tinoonawo murume ari kufamba akabereka bheki rake, akapfeka weki sutu nemhomho yevanhu iri kufamba mudhorobha mune mudhuri yemudirikidzanwa.

Musoro wechitima urikufamba panjanji unoruvara rutema.

Chigadzirwa chakagadzirwa namapuranga. Chinowanikwa muimba yokurara. Chichitsvetwa pamubhedha kumusoro nekumativi.

Vatambi vemutambo wekiriketi vanoonekwa vachikwikwidzana munhandare. Vamwe vakapfeka nhumbi dzeyero vamwe matisheti egirini nemitodo mitema nebhutsu chena. Kumucheto kwenhandare kunoonekwa zvikwakwangwani zvinopa chenjedzo nekushambadza.

Shiri iri mudendere. Shiri iyi inonzi njiva. Ine muviri une ruvara rwegireyi nepahuro patema. Inonzi njiva iri mhando yesvibarukotsi.

Pamukova pechitoro chakavhurwa pane gaba rinorasirwa marara. Uye mukova une ruvara rwe bhuruu ne firiji iri pamukova nema deketi akabviswa zvinwiwa.

Midhuri yakavakwa iri yemhando yemafurati, ikapfuurirwa namarata. Inoratidza kuti inogona kunge ichishandiswa kuita zvigayo zvekugaisira upfu nezvimwe zvakadaro.

Rusvingo rwakavakwa nouswa kutenderedza musha. Musha uyu dzimba zhinji dzakapfurirwa nouswa. Vakashandisa uswa nembariro kugadzira rusvingo urwu. Munharaunda mune miti mikuru.

Makavha ana marudzi akasiyana siyana namavara ayine makara akasiyana siyana. Anoshandiswa kuputira mabhuku, mafayira kana zvipo zvinopiwa vadikanwi.

Chimiro chemusha wakavakwa nezvidhinha ukapfuurirwa neuswa. Panooneka vanhu vakagara paruwazhe.

Chimiro chemukati medhorobha. Munoonekwa zvifambiso zvakapakwa zvimwe zvichifamba mumugwagwa. Munoonekwao mwenje inovhenekera kana kwasviba nemidhuri yemudurikidzanwa.

Seti yekuitisa masvomhu yakabatwa neruoko rwekuruboshwe rwune chiringazuva.

Vanhu vanosanganisira vanhurume navanhukadzi, vari panharaunda ina matanda akavakwa nesimende ari marefu. Vakapfeka matisheti vazhinji vavo uye vanoratidza kuti ndeve chidiki.

Mhando yezvombo zvekushandisa pamba kana kuti ma turusi iri ye mhando ye forogo yekutimbisa ivhu.

Vanhu vari munhandare varikukuza nhabvu. Vazhinji vavo vakamira vachiimba pamwechete nekukuza vatambi varimunhandare. Pane chinyorwa chinoratidza kuti vakamirira kuti mukombe uende kwavo.

Pamusika panotengeswa zvirimwa nemichero. Panoonekwa pakadhibokisi akazara nezvinhu izvi uye vanhu vanotengesa vakagara havo vaina ma sambureni.

Mhando yechifambiso chinotakura vanhu chinonzi kombi. Iyi ine ruvara rweyero uye yakamira pachiteshi chinotakurirwa vanhu.

Chimiro chepamusika panotengeswa zvakasiyana siyana zvinosanganira michero nezvekudya. Panoonekwawo mota dzinotakura vanhu. Pane michero yakafanana nemabhanana.

Mai vakamira pamukova. Vari kutaura nemwana vachibuda muimba yokubikira yakapfurirwa nouswa. Vakamonera zambia vakasunga dhuku mumusoro. Vakapfeka maboni boni.

Chimiro chomudhorobha makazara motokari dzemhando dzakasiyanasiyana. Panoonekwa mukomana akapfeka majini achida kudambura mugwagwa achipesana nemotokari.

Mhando yesora kana kuti bundo rinoita pamvura rinovhara dziva rose kana kuti rwizi rwese riri remhando ye hyacinth.

Bhazi ramapendwa neruvara rutsvuku. Rina magiriza matema . Rakanyorwa kudumbu. Musazi mune mujekwa we yero

Mhando, yebundo runowanikwa mirwizi runonanzi shanga. Idzi dzimwe dzacho dzinoratidza kuti dzichiri diki, uye dzichirikitingira

Mufananidzo wakatarwa nepenzera. Unoratidza kuti ndewe munhukadzi akasimudza zvigunwe zviviri.

Nharaunda yekumaruzeva kune nzira dzinofamba ngoro uye miti musango, namakomo ane ruware.

Mukomana anoonekwa achifamba achidarika mugwagwa munharaunda yeEastgate muguta reHarare yakavakwa zvine neunyanzvi. Panoonekwawo motokari dzakapakwa padivi penzira nedzimwe dzinofamba mumugwagwa imomo.

Chinwiwa chakagadzirwa chiri chemhando ye mazowe ane ruvara rweyero. Anogadzirwa kunyika yeZimbabwe.

Motokari dzakamiswa mumacheto menzira. Dziri muwaya. Dzinoratidza kuti dzinenge dzirikutengeswa. Kumashure kwadzo kune miti mirefu mikuru.

Mhando yemotokari yerudzi rweMazda inoruvara rutema. Inoratidza kuti yakagezwa.

Nharaunda ine zvivakwa zvemudurikidzwana zvinoenda mudenga. Pane motokari tema iri kufamba mumugwagwa wakaiswa tara. Midhuri ine ruvara rwakasiyana siyana, imwe michena imwe ndeyegireyi imwe mitsvuku uye pane zvinyorwa pamidhuri yacho,

Mudziyo unoshandiswa pakuteerera uriwega. Unotsvetwa munzeve imwe nimwe unonzi ma iyefoni.

Vanhukadzi vakapfeka hembe dzekuti vaite masipotsi, varikumhanya sechikwata, vari kusimbisa miviri

Zvirimwa zvakasiyana siyana nezvekudya nezvigadzirwa zvinogadzirwa kubva munyama uye zvimwe zvinogadzirwa kubva muzvirimwa zvinosanganisira nyama, mukaka, madomasi nezvekurunga muusavi.

Nharaunda yemudhorobha, mune midhuri yemudurikidzanwa nemigwagwa yakatsvetwa tara. Panoonekwa motokari dzemhando dzakasiyana siyana dzichifamba mumugwagwa uye vanhuwo zvavo vachifamba munzira, vamwe vachidambura mugwagwa vachifamba.

Mukati menhandare inotambirwa mutambo wecricket. Nhandare iyi inoratidza kuti iHarare Sports Club. Kumacheto kwenhandare uku kune zvikwangwani zvinoshambadza uye vaviri varimukati vanoratidza kuti ndovana muzvinapembe.

Muti mukuru kuru kwazvo una matavi makuru unoratidza kuti une zihunde ziguru uye una mashizha achakakwana aino ruvara rwegirini. Unoratidza kuti une bvute guru.

Mumacheto memugwagwa wakatsvetwa tara panoonekwavo matsimba emotokari dzinenge dzatsaukirana kana kuti dzatsauka kubva mumugwagwa makatsvetwa tara ichitsika pavhu

Munhandare muri kutambwa nhabvu nezvikwata zviviri, chimwe chikwata chakapfeka yuniform chena chimwe chakapfeka yakasvibira. Kumacheto kwenhandare kune vari kuvokera mutambo.

Mombe yerudzi rwe bhuramani riri bhuru rine kumusoro kutema nepakati pane ruvara rwesvundu nekumashure kutema. Rine nyundwa. Kuseri kwaro kune matanga ariko ane dzimwe mombe.

Pachiteshi chamabhazi pakamira mabhazi ane chitsama uye panoonekwawo panozororera vanhu vachivanda zuva pakagadzirwa nesimbi pakapfurirwa nemarata. Vanhu vanoonekwa vachitengesa zvinwiwa nezvimwe zvakasiyana siyana nemidhuri yemudurikidzanwa mudhorobha imomo.

Mhando yezvirimwa zvinorimwa mumunda kana kuti mugadheni. Pane madomasi akaibva ari mubepa dema uye magake arimubepa dema nefoni padivi pacho. Zvinhu zvose izvi zviri patafura.

Dziva remvura rakavharwa pamusoro nebundo rinovhiringidza kurarama kwezvipuka zvinogara mumvura zvakaita sehove. Bundo iri rinonzi haisinzi. Kumacheto kwedziva kune shanga dziriko.

Nhandare inotambirwa mutambo wekiriketi. Pane matanda amagetsi akareba uye midhuri yomudurikidzwana panoonekwa mutambo vanhu vakagara. Kumacheto kwakatsvetwa zvinogarira mabhora anorasika. Munoonekwawo vanhu vachiona mutambo uyu.

Churu chakavakwa nomujuru. Chakakura chiri muzasi momuti mukuru. Munharaunda iyi mune dzimba dzakavakwa asi dzisati dzapedziswa.

Mvura ichangopedza kunaya . Zuva rinoratidza kuti rakuvira kana kuti mangwanani . Bhazi rekwa Mukumba riri kufamba mumugwagwa . Rine ruvara rweyero nepambabvu pane girini nebhuruu. Mune motokariwo mumugwagwa dzakabatidza maraiti emberi.

Mukati memotikari munoratidza zvinoridzwa mumotokari uye zvinoshandiswa pakupinza mhepo uye magiya ekuti mota ityairike nemudhiraivho.

Zvivezwa zvinogadzirwa namapuranga namagirazi. Zvinoratidza kuti zvapedzwa kugadzirwa zvaakuda kushambadzwa kuti zviwane vanozvitenga. Zvinowanzo tsvetwa muimba yokutandarira.

Chivezwa chakagadzirwa nemapuranga chinowanika mumba kazhinji yokurara munochengeterwa zvokupfeka nezvimwe zvakangodaro zvikoshwa. Chine ruvara ruchena uye chine mafafitera.

Matenesi aneruvara rwe buru ne wayiti. Ekuruboshwe nekurudyi.

Dziva remvura rinoratidza kuti kwavira. Mvura ichiratidza chiedza chokupenya.

Chaunga chavanhu chirikutandara panzvimbo inowanikwa zvinwiwa. Pane motokari dzakamiswa ipapo chivakwa ichi chinoratidza zita rechivakwa ichi nezvachinoshandiswa.

Chimiro chepamba pakapendwa neruvara rwepingi muzasi ndobva mapendwa neruvara rutema. Panoonekwawo pano pakwa motokari uye matombo akavakwa pasi. Padenga pane mudziyo unodziisa mvura uchishandisa simba rezuva.

Mufananidzo urikutariwa nechinyoreso chinonzi bhiro chineruvara rwebhuruu. Unotaridza chiso chemunhu akada kunge munhukadzi. Anoburitswa musoro uine vhudzi nemaziso nemhino nemuromo.

Mhando yechifambiso chomumvura chinonzi chikepe. Chakagadzikwa muzasi meshedhi machakagara mukati memusha. Kunze kwakaganhurwa nerusvingo. Mukati macho mune chigaro uye mudhiraivho.

Muchitoro munotengeswa zvinwiwa zvemhando dzakasiyana siyana, zvinwiwa izvi zvakarongedzwa kuita dutu.

Vatambi vachikwata chenyika yeZimbabwe vari munhandare. Vakapfeka yunifomu yeyero ine mujekwa wemureza wenyika kumberi. Munhandare munoratidza kuti hamuna vanhu uye mune zvigaro zvine ruvara rwebhuruu negirinhi.

Shiri ine ruvara ruchena ine bhibho ine ruvara rweyero inonzi paroti. Yakamhara padavi romuti.

Mudhorobha munoonekwa mudhuri wakavakwa uri wemudurikidzanwa neimwe midhuri midiki pamwe chete namatanda anoshandisa simba rezuva kukama mwenje kana kwasviba.

Chimiro chemudhoromba zuva rovira vanhu votsvaga zvifambisa zvinonzi makombi. Munoonekwawo zvivakwa zvemudurikidzanwa.

Shiri inonzi njiva. Yakamhara patambo dzamagetsi iri yoga . Denga rinoratidza kuti rine uma.

Nharaunda inorasirwa marara zvisiri pamutemo iri padivi pomugwagwa. Panorasirwa mapurasitiki nezvimwe zvakadero. Nharaunda iyi iri pasi pomuti padivi pomugwagwa.

Chivezva chedanda chakanyorwa mavara uye chikashandisirwa pendi dzinoruvara rutema, rutsvuku, rwegirini nerweoranji. Chine mufananidzo womunhu. Panoonekwa maziso, nemuromo nechirebvu. Chakatsvetwa pasi.

Ichi chikiti ichi. Chineruvara rutema neruchena, nerumwe rwakasvukuruka chakatarisa mudenga.

Mumusika munootengeswa zvirinwa nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana panoonekwa madomasi nemaonyeni zvakarongedzwa zvichitengeswa namai vakagara pasi vachitekenya mbozha nhare.

Vakomana vakapfeka matisheti eyero nezvikabudura zvitema vari pazasi peimba yomudurikidzanwa.

Mhando yemarambi anobaka mu sitiriti akarongedzwa zvekuti vanoona vaone.

Chivakwa chinoshandiswa nebato rinoita zvekuviga vanhu reDoves Morgens chakavakwa neunyanzvi panoonekwa motokari yakamira iri tema uye miti panharaunda iyi.

Kumacheto kweguta panoonekwa zvivakwa zvinoratidza kuti dzimba dzakatsvetwa rusvingo rwesemende uye matanda netambo zvinofambisa magetsi. Motokari dzinoonekwa dzichifamba dzakananga muguta munemidhuri murefu yemudurikanwa.

Kudya kwakatsvetwa mundiro chena kunosanganisira mupunga nenyama uye makarotsi ne pizi. Zvakatsvetwa mundiro chena.

Chimiro chepachiteshi panokwirirwa mabhazi. Panoonekwa vanhu vachitengesa zvakasiyana siyana ipapo zvinosanganisira zvirimwa zvakaita samadomasi nezvinwiwa nezvimwewo.

Vatambi vemutambo webhasiketibho vari munhandare. Vakapfeka yunifomu yeyero ine mufananidzo nechekuruboshwe kwechifuva.

Chagadzirwa chakagadzirwa nemapuranga chikapendwa. Uri mibhedha yemudurikidzwanwa miviri. Pane manera okukwirisa.

Chifambiso chinoshandiswa pakusunda nekututira mavhu mumarori. Chinoshandiswawo pakusunda mavhu pakugadzirwa kwemugwagwa. Chinonzi 'Front End Loader'.

Nharaunda yemusango munoratidza kuti makatsva huswa namashizha nezvimwe zvakadero nemoto. Mangosara matombo nemakwenzi nemiti mikuru.

Dutu rehuni dzakakatemwa, dzikagurwa gurwa dzakatsvetwa pamucheka mutsvuku.

Nharaunda yemudhorobha. Munoonekwa midhuri yemudurikidzanwa yakareba uye vanhu varikufamba vachiita mabasa avo. Nevamweo vakatsveta zvitengeswa zvinenge mabhuku pasi. Munoonekwao matanda marefu anofambisa mwenje wemagetsi uye kupa chiedza kana kwane rima.

Nharaunda yemudhorobha, mune dzimba dzemudurikidzanwa kumativi ese enzira. Panoonekwa mota dzichifamba dzimwe dzakamira kumacheto kwenzira.

Imba yomudurikidzanwa ine maruva panze payo inoratidza kuti iri padivi nomugwagwa. Ine ruvara rwakacheneruka.

Chinyorwa chinoshamba maonero evanhu vechiMoslem chakanyorwa nemavara matema nemamwe ane ruvara rwegirinhi.

Nharaunda ina matombo akagara pamusoro pamamwe matombo, mamwe acho anenge akadengezerwa nematombo mamwe makuru kuru amwewo madiki.

Chikafu chakabikwa chikaiswa mundiro tema chinosanganisira sadza jena nemuriwo nenyama yenguruve yakagochwa yakatsvukira.

Muchitoro munotengeswa zvokupfeka. Munoonekwa zvidhori zvakapfekedzwa hembe idzi dzichishambadzwa.

Dzimba dzakavakwa nezvidhina, dzimwe mbiri dzinoratidza kuti dzaka purasitiwa imwe chete haina. Dzese dzine denga re mhando re furati dziri mumudungwe. Kuseri kwadzo kune miti yemichero.

Chimiro chemunharaunda inemugwagwa unetara uye rusvingo rwakagadzirwa nesemende. Munoonekwawo miti mikuru iri nechekure yacho ichiratidza kuti migamutirii nepaini tirii.

Dendere rakavakwa neshiri inonzi jesa. Ririmumuti womugwazhava. Rinongova rimwe mumugwavha uyu. Una mashizha mashoma.

Mbudzi mbiri dzakazorora pamusoro pematombo. Pane mutiwo mukuru panharaunda iyi.

Chimiro chemudhorobha mune miti mirefu refu, yemhando yemi paini. Munoonekwawo zvivakwa zvemudurikidzanwa zvakavharidzirwa nemiti nemotokari dzakapakwa.

Zvigadzirwa zvinowanikwa muimba yekurara, zvichitsvetwa pamubhedha kumberi nekumashure. Izvi zvine mavara anosanganisira webhuruu, machena, nepepuru nepingi.

Kudya kwakabikwa zvemhando yapamusoro. Kuchiratidza kuti inyama yakabaiwa neforoko kwakatsvukira.

Murume akatonona akazvishongedza nezvuma nendaza uye ngundu mumusoro, akaboora mhino. Akatonona akamira padhuze nezibundo rina mashizha makuru

Mukomana arikutengesa zvidhori pakati peguta, ari kukurukura nemusikana anoratidza kuti angangotenga zvigadzirwa zvake. Munharaunda iyi munoonekwa misika yakagadzirwa namapuranga uye iyine zvitengeswa zvakasiyana siyana, vanhuwo zvavo vanosvika panzvimbo iyi

Murume nemukadzi vanotengesa hembe ne bhutsu zvakambopfekwa kare. Vakawaridza zvinhu zvavo izvi padhuze nerusvingo rwakagadzirwa nesemende.

Mukona memba mune gaba rinorashirwa marara rakatsvetwa bepa mukati.

Nyana reshiri inonyanya kufamba usiku ichivhima usiku. Shiri iyi inonzi zizi. Aka kanonzi kazizimbori.

Mhando yepoto inobikrwa chikafu mumba yokubikira. Iyi inonzi raisi kuka, inobika mupunga.

Pamusika panotengeswa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana. Apa panoonekwa zvigubhu zvemhando dzakati wandei. uye zvigadzirwa zvakaita samapadza matemo nezvimwe zvakadaro. Pane dzimba dzinoratidza kuti dzakagadzirirwa kutengesera zvinhu izvi.

Mukati medhorobha munoratidza kuti mvura ichangopedza kunaya. Panoonekwa vanhu vachifamba mumaberewere ezvitoro nemotokari dzakapakwa nemiti yemurara yakareba uye zvivakwa zvemudurikidzwana zvimwe zvacho zvina magirazi anohwinya.

Kudya kwamachikichori kunosanganisira nyama yakabikwa ikavhenganiswa nemakarotsi nezvimwe zvakadaro nemupunga. Kwakaiswa mundiro yedhaka kukatsvetwa patafura.

Muti uri kukura pakati pamatombo. Matombo aya anotaridza hwangwaridza dzinogona kupinda tupukanana twakasiyana siyana. Munharaunda iyi muna makomo uye miti mikuru.

Nharaunda ino mugwagwa wakatsvetwa tara. Panoonekwa musika panotengeswa hembe uye rusvingo rwakagadzirwa nesemende ruiine ruvara rwebhuruu nerwegirini muzasi. Museri macho mune muti mukuru nechivakwa chakapendwa neruvara rwebhuruu chikapfurirwa nemarata easibesitosi.

Bhazi rine ruvara rwegreen, neruchena neyero yakaita kunge zuva, riri kufamba mumugwagwa une tara.

Rwizi rune mvura inoyerera. Kumacheto kwacho kunoratidza kuti kune tunhu twakawanda wanda twunoraswa uye matombo akawanda nezvivakwa nevanhuwo zvavo vanoratidza kuti vanogeza panharaunda iyi.

Chivakwa chakapoteredzwa nerusvingo rwakagadzirwa nesimende. Mukati macho mune midziyo inoshandiswa pakutakura nokufambisa ivhu. Mune zvivakwawo zvine matenga ane ruvara rutsvuku, uye tambo dzamagetsi namatanda acho.

Nharaunda yemusika unotengeswa zvekupfeka zvakambopfekwa nevamwe nezvimwe zvakasiyana siyana. Panoonekwa zvivakwa zvakagadzirwa namarata.

Chimiro chemudhorobha mune zvivakwa zvomudurikidzanwa. Panoonekwawo vanhu vanotengesa zvitengeswa zvakawaridzwa pasi uye vamwe vanofamba vachienda kwavanoenda.

Zvigaro zviviri zvitema zvakagadzirwa nepurasitiki netafura yakagadzirwa nesimbi nepuranga pamusoro ine ruvara rwebhurauni. Zvinoratidza kuti zvakatsvetwa mumba.

Nharaunda ine miti mirefu yerudzi rwamagamutirii. Panoonekwa mudhuri juraho yakanamirwa maposita ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo. Pane chitoro chemhando yetakishopu pane motokari padivi pacho uye mifananidzo yevanhu vanotsvaga rutsigiro musarudzo.

Mudziyo wekushandisa mugadheni unonzi reki. Une mubato wedanda.

Munda wakarimwa ukatsindikirwa masora ese. Munharaunda iyi mune miti ina mashizha ane ruvara rwegirini. Zvinoratidza kuti pakarimwa netarakita.

Panharaunda panogadzirwa mitsvairo yekutsvairisa zvivanze nemumba. Panoonekwa vana mai vachigadzira mitsvairo iyi. Kumashure kwavo pane midhuri yakagadzirwa nejuraho uye yakapfurirwa nemarata anoratidza kuti ave nengura.

Nharaunda yemudhorobha panoonekwa chitoro chekwaPick n Pay apo vanhu varikupinda nokubuda vachitenga zvavanoda. Madziro acho mamwe akagadzirwa namagirazi anohwinya.

Muchitoro munotengeswa zvinhu zvinofambisa mashoko echimanje manje zvinosanganisira mafoni, makavha nezvinhu zvinovharisa mafoni netwumwe hunzanzanza hunoshandiswa pakufambisa mashoko.

Mhuka dzinogara musango dzichirarama nekudya nyama chete chete inonzi shumba idzi ishumba hadzi dzirimbiri. Dziripadivi porwizi kana kuti pane mvura kana kuti padziva

Varume vakabata mabhegi, vamwe vakabereka kumusana, navamwe vanhukadziwo vane mabhegi akavakabata vanoratidza kuti vari pachiteshi chinokwirirwa mabhazi pane ruzhinji rwavanhu uye mabhazi akamira.

Pamharadzano dzenzira, panoonekwa mota dzichifamba dzichipanana mukana uye zvikwangwani zvinopa zviziviso nokushambadza zvinotengeswa.

Chivezwa chinoshandiswa segatare rinorira. Chakagadzirwa nepuranga chikapendwa nependi tema ndokutsvetwa vhanishi yeruvara rwebhurauni.

Garwe rakadzambira mushana riripanze. Rakatarisa mumvura.

Goronga rinokonzerwa nekukurwa kwevhu nemvura yakawanda. Rinosiya matombo machena panze richikukura vhu richidzika kuenda kunzvimbo yakaderera.

Nzvimbo inoratidza kuti inerusvingo rakagadzirwa nesamende inemukova mutema wesimbi mifananidzo iyii inoratidza vasikana nevakomana vakabata midziyo yekuridza vachigadzira mhanzi.

Mwenje yakabatidzwa mumba mune ruvara rutsvuku kana kuti rushava.

Murume mukuru akapfeka mutirauzi we weki sutu ne jaketi. Arikufamba mudhorobha padivi pe bindu rakadyarwa maruva . Mudhorobha umu mune zvivakwa zvemudurikidzanwa, nemotokari dzirikufamba mumugwagwa, uye vanhu varikuita zvavafambira.

Mukadzi akapfeka rokwe rine mavara embada muruoko rweruboshwe ane chikwama chitema nechimbozha nhare chine ruvara rutema.

Mugwagwa wakaiswa tara . Mumhenderekedzo memugwagwa umu mune miti ina maruva iri yemi jacaranda. Motokari dzinoonekwa dzakasiyana siyana dzichipfuura mumugwagwa umu. Kumacheto kwemugwagwa kwakaiswa rusvingo rwe semende.

Mhando yehuku chena dzinonzi mabhuroira dziri muchirugu madzakaisirwa magaba echikafu pamwe chete nechiedza chamagetsi kuti dzidziyirwe.

Mhando yembudzi dzinomuviri mukuru. Dzino muviri muchena nemusoro mutsvuku unendoro chena. Dziri musango madzirikufura mumucheto memunda une chibage.

Matombo akadengezerana ari maviri ari makuru. Muzasi mavo makatsvetwa marara emapepa. Munharaunda iyi munoratidza kuti mune dzimba dzichiri kuvakwa.

Kudya kwemhando yenyama iri yezvemukati zvinonzi makuru kwakabikwa kukaiswa mundiro chena kwakavhenganiswa maonyeni nezvimwe zvakadaro.

Shanga dzinowanika panosvinga mvura kana kuti pakanyorovera, dzino shandiswa kugadzira zvigadzirwa zvinosanganisira, mabhasikiti nema bonde.

Vanhu vanosanganisira vanhurume navanhukadzi vakamira padivi pomugwagwa vanoratidza kuti vakamirira chifambiso, pane kwavanoda kuenda.

Iri rinonzi nyundo. Nyundo nyundo.

Vatambi vemutambo wevhorubhoo vari munhandare vachikwikwidzana. Chimwe chikwata chakapfeka yunifomu chena, chimwe chakapfeka raiti girinhi yakanyorwa manhamba kumusana.

Marara akaraswa akawanda uye mamwe acho anoratidza kuti akapiswa anosanganisira mapamba mabhodhoro mapepa epurasitiki nezvimwe zvakadaro izvi zvinosvibisa nharaunda.

Chimiro chemudhorobha mune zvivakwa zvemudurikidzanwa panosangana nzira panoonekwa, marobhoti achitaridza vanofana kufamba nevanofana kumira mukupesana mumugwagwa motokari navanhu vanoonekwa panharaunda iyi.

Pachiteshi panomira mabhazi achikwidza nokudzasa vanhu. Chitesi ichi chinoratidza kuti chinowanikwa pakati peguta. Pana mabhazi amwe ane ruvara rweyero uye dzimba dzokuti vanhu vavande zuva vakamirira mabhazi.

Mhuka inogara musango ichigona kumhanya zvikuru inonzi dindingwe, rina manyerekete matema.

Chikafu chinosanganisira nyama yakagochwa iri yembabvu nembatata dzakabikwa namafuta. Chakagadzikwa pamusoro pomuriwo mundiro chena iri patafura.

Mudhorobha mune zvivakwa zvemudurikidzanwa zvakagadzirwa nemhando dzakasiyana -siyana. Panoonekwa zvikwangwani zvinoshambadza uye zvinotaura mabasa ezvitoro. Vanhuwo zvavo vanoonekwa vachifamba munharaunda iyi uye miti mikuru inoonekwa.

Nharaunda inemiti mirefu inosanganisira migamutirii nemipaini. Miti iyi yakadyarwa mukati merusvingo rwejuraworo kunze kwetara inemiti yemijakaranda yakadzvarwa yakatevedza mugwagwa.

Chimiro chemudhorobha munorusvingo rwakavakwa nesemende. Vanhu vanoonekwa vachifamba vakatakura zvunhu zvinotengeswawo nezvimwe zvisingatengeswi.

Vatambi venhabvu vari munhandare vachisimbisa nyama. Vakapfeka matisheti ane ruvara rwegirini akanyorwa kuti Zimbabwe kumusana. Vakapfekawo masokisi egirini. Nechekumhiri kunoonekwa ruzhowa rwewaya nemigamutiri.

Mukati mewaya mune shanje yakachekererwa uye inoratidza kuti ino diridzwa. Nechekunze Kune dziva guru nemiti yakapoteredza. Zvese izvi zviri mujinga mechikomo.

Chimiro chemudhorobha. Panoonekwa bhazi jena rakanyorwa padivi rakapakwa padhuze nerusvingo rwematanda esimbi ane ruvara rutsvuku. Nechekurudyi kwebhazi iri pane mudhuri wemudurikidzanwa yakavakwa zvemhando yemazuva ano.

Mudziyo unowanikwa muimba yokubikira. Uriwoshandisira kuchengetera zvinobikisa nezvinobikwa zvacho. Uyu unoruvara rwebhurawuni, uye pamusoro pacho pakaiswa matairizi machena. Mumba umu munoratidza kuti mune matairizi zvakare.

Mhuka dzinogara pamba dzichichengetwa pamba dzinonzi imbwa. Idzi imbiri imwe inomuromo mutema iri tsvuku. Imwe ine muviri mutsvuku wakatsvukuruka. Dzinoratidza kuti dzakavharirwa.

Nharaunda yakachengetedzwa panoratidza kuti pane bhusita rinofambisa masai sai enhare mbozha. Munharaunda umu munoonekwawo marara akaraswa anosanganisira mapepa nezvigubhu uye pane rusvingo runoganhura rwakagadzirwa nesimende

Nharaunda ine marara ari panze, aya anoratidza kuti akatocherwa akabuditswa mugomba, anoratidza kuti anogara akapiswa nomoto

Imba iri kuvakwa nezvidhinha zvesemende. Panoonekwa muvaki achiita basa rake. Haisati yaturikwa denga.

Pakati pedhorobha, pane nzira dzinopesana. Panoonekwa midhuri mirefu yemudurikidzanwa pamwechete nemotokari dzakapakwa padivi penzira idzi. Pane zvikwangwani zvinopa chenjedzo neyambiro uye mafambiro mumugwagwa. Pamwechete nemurara Waka dyarwa namaruva .

Nharaunda yemudhorobha mune midhuri yemuturikidzanwa imwe yacho inonzi Joina City. Munoonekwawo motokari dzakapaka padivi penzira dzimwe dzichifamba mumugwagwa wakagadzirwa netara.